Ongolo yili moluhwa tayi nyanga. Oya pakaleka omakutsi tayi pwiikine omainyengo yo oya tala nokulimbililwa kutya oshikwashike tashi inyenge popepi nayo.

Aatalelipo yeya okutalelapo oshikunino shiinamwenyo, moka yeya okutala oonduli yo otaye dhi gumu, taye dhi mbembeleke. Yo taye dhi popitha ngaa oshoka oyeya oku dhi talelapo.

Ongolo yili pokati koonduli yo ongolo oyo awike yina omuthika omufupi yivulike koonduli oko kutya ayihe mbino iithitu kuti.

Embakumbaku otali pulula oshoka omvula oya loka, uuna omvula yaloka aanafaalama ohaa pulula opo yiilikolele iikulya yokulya noyo ku landitha.

Onkatu dhoku uka mondjugo nonkatu dhono odha nambekwa ipo omuntu avule oku ikwatelela ko ka gwe nenge akale ikwa telelako nga sho taka tuka uka pombanda.

Omishangelo dhomamanya ndhoka dhashangwa kaakulu yonale , okupititha uuyelele nuunongo komapipi tageya noshotuu.

Ota yuula oohi mofaalama yoohi moka muna oohi ye ngaashi ngino ota kongo osheelelwa nenge a ka landithe opo ilikolele iiyemo ye yomondjato.

Ehala lyokuvululukwa lya nuninwa aapashiyoni mboka ya za koombinga noombinga ya kale omutumba manga taya tala etango sho tali yi mo, osho ngaa ngaaka.

Ondjuhwa yOshiwambo, oshimbombo sho mahangu nomboga, iikulya mbino unene ohayi telekelwa aayenda uuna yeya megumbo, opo tashi u like kutya yo oya taa mbiwa ko.

Eehala lyomanwino ndyoka lya nuninwa aantu mboka ha ya mono oshimaliwa shopombanda. Mono muna omalovu uunene ga nika oombike, mo omo nee ha yeya ya tyapule.

Ondjamba mupayula oshihwa ,kahenge yemwene . Oshinamwenyo hashi ende osho ashike nongele osheya pehala oto uvu ombepo ontalala .

Omatama omatalala omatiligane oge li miimbamba mositola yokulanditha iihulunde. Onkene aantu otaye ya, opo ya lande omatama ngaka ya ka landithe yo ya lye wo ya mone iipalutha.

Iipuntu tayi tondoka, yo yimwe oya tya omayemele nomandini ya li ya ka teka omeya. Yo yimwe oya londa tayi dhana, yo oya tala ngaa yakwawo sho taye shi iningile notaya longo iilonga yawo.

Eshina lyokumwa omwiidhi nokugongela omwiidhi guka powe gu vule oku longithwe okuliwa kiimuna nokupewa gu landithwe kaantu yiimonene iiyemo.

Aakwashigwana ya kwata oohi nondjandjo ngashingeyi otaye dhi tekemo nomambamba, yo taya itopolele nawa opo ya ka landithe ya mone iimaliwa yo yamwe ya mone wo iipalutha.

Onyeka, onyeka oyo oshimeno shoka unene hashi adhika mombuga yaNamibia no ohashi vulu shi kale, okukala shina omwenyo oomvula odhindji nande ina shimona omeya sho oha shinana aapashiyoni kuza koombinga noombinga ye shi tale oshoka osha pumba.

Pta hawaleke oombaka, oombaka dhino odhili moshikunino shadho. Dhikwe oontokele, dhimwe oondudhe. Omuntu onga omunafalama owuna okusila eedhila woye oshimpwiyu.

Eshina lyoku helela ndoka hali longo kolusheno, hali tulwa omahooli opo omuntu a wape oku helela ta endelele, ye opo nee a mane oku longa mbala.

Onyeka osho oshimeno shoka hashi adhika mombuga, nohashi vulu kukala ethimbo ele inaashi mona omeya ashike oshina omidhi dhaya muule.

Ofaalama yuuyuhwena, uuyuhwena mboka wulimo miikuku watopolwa noondjandjo pomakati nomakati opo kawuye mumwe.

Eyuulo lyoohi, oohi dhoka hadhi ithanwa omakende yo aakulukadhi naakwashigwana otaya kwata oohi tayedhitula miimbamba opo yakuthe yafale komagumbo gawo shaashi oyiilikolela omweelelo.

Efaunena ndyoka hali longithwa okutulako omadhidhiliko koombila nenge okudhikithwa omankolo nenge enroll lyiigadhi hashi ningwa moshiwambo.

Oondjuhwa yadhi yanga dhi li mepya tadhi kongo uupuka wadho opo dhi paluthe omalutu gadho. Oondjuhwa ndhino odhi li pamaludhi gaali, oontiligane noondjuhwa oontokele.

Onduli, okananathingo keli moshihwa taka tyapula omafo gako gomano taka inyangele opo yi imonene iipalutha yi kale yina oonkondo.

Ota yulu oohi mondama noshiyulitho ye tedhi taaambidha kuyakwawo mboka ye li komutunda gondama, opo yi ilikolele osheelelwa niiyemo uuna ya landitha shoka ya yulu mondama moka.